Eki n'ekidyeeri kandi ekidyeeri eki kyemereire kandi kisibire aha maizi tikyakatsimbwire. Kandi Obuseeri bw'ekidyeeri eki hariyo amaju kandi amaju aga n'aga zaakanyina.

Obu n'obururuma kandi obururuma obu nibuba buri omu mugyera kandi omugyera ogu nigushuka amaizi kuruga ahaiguru aha kasozi, nigagwa ahansi kandi omugyera ogu guri ahagati omu bibaare.

Eki nekimera, Kandi ekimera eki kyatandikire kugira ebimuri , ebimuri by'ekimera ebi nibitukura Kandi byine n'ebirabyo. Omu kirabyo hariyo nihatekamamu enjoki. Enjoki egi nenyunyutamu obwoki.

Aba n'abantu bashutami bahererine kandi abantu aba bariyo nibafuuna obujanjabi, omukazi omwe bariyo nibamuteera omubazi kandi enyuma y'abantu aba ahubashutami hombekireyo enju eshakize eibaati.